Paɣaba n ʒiya bi nyɛla paɣaba anii ka niraba ayi yɛ daliya ʒiɛhi ka yino so mokuru sabinli ka pona tam bi tooni ka yino mii kaɣasiri tuya

Kom n doya ka ŋarima dibaayi tam kom maa zuɣu ka niraba ayi bɛ ŋarim maa puuni bi mii bi yɛ daliya nima ka piɛɣu ʒɛ ŋarim maa puuni ka kuli tihi bɛ kuli nangbani kpaŋ maa